Paa. Paanduji nyebbam kala-kala ɗo joɗi, don danejum, don bodejum, don girin. Ɓe ɗo naftira be majum ngam wujuki.

Saare be fulawa, haa dow saare may ɗo mari pinndi boɗeejum, fulawa ɓokko ɓokko, yonnde saare may ɓaleejum, ɗo maɓɓi.

Moɗetekon wi'eteɗum antimaleriya. Ɓe ɗo naftira be lekki ɗo ni ngam nyaudugi zazzaɓi to goɗɗo ɗo nana zazzaɓi sai moɗa lekki majum, heɓan njamu.

Himɓe on ɗo dari, ɓe ɗo wati kare laamu. Ɓe ɗo wati alkibbaje, ɓe ɗo wati gareji. Ɓe do dari, goto ɗo jogi sauru ha juude mako, o ɗo wati kalagaaje ha juɗe mako.

Chebur, manjagara, banow, ɓeɗo naftora be mai ha vuwugo jiddeje. Ɓedo vuwira jiddeje ni, be nanta kujeji do

Goɗɗo ɗo dilla oɗo jogi booro. Ɓeɗo naftira be booro ni wakkati jahangal, oɗo ɓorni toggowol ɓalewol e'nanta sarla.

Shagoji maaunɗe. je sarugo wayaji kala-kala waya manga be perpetel be hebbini ha be hundeji watugo ha noppi vi’eteɗum bulutu.

Unordu, ɓe ɗo naftira be unordu ɓe ɗo una kare haako, be goɗɗum ko nandi be maajum.

Suudu, babal be resata paɗeji da paɗe do jeeri ha dou maajum be fulawa da korwal ha sera.

Dammugal saare ɗo maɓɓiti ndaa barannda haa yonde maajum ,mahol maajum juuɗɗum mashin ɗo dari ,haa yonde maajum.

Debbo ɗo joɗi ɓamti jungo be hala gare ha jungo hore mako be mordi stayel boɗɗum be yeri ha noppi mako juɗe gotel bo.

Kofiji be pletji kesum pul. Kofiji majum ha nder leda. Ɓe naftira be kofini ngam watugo gari, ɓe wata ti, ɓe wata ndiyam ɓe yarira. Pletji bo ɓe ɗo wata nyamdu on ha ton nyaama.

Fandeji loope ɗuɗɗum. Manga be petel be hunde wadugo turaren wuta. Da asusu ɗo joɗi ɓe ɗo naftira ɓe fade ni ngam ɗefugo ha bawo majum gene ɓokko ɓokko.

Goɗɗo ɗoo jooɗii ha laibrari, babal jangugo, oɗo wati kare mako baleejuum, riga be sarla oɗoo nangi hore.

Ɗoobo duule on, ɗo ɓalwi kurum, alamani iyeende on ɗo habda toɓugo.

Hoore debbo, o ɗo moori zaaneji maako be gaasa puch-chu, ɗo rufiti ha ɓaawo, o ɗo waati riiga maako ɓaleejum be sarla ɓaleejum, o ɗo jooɗi ha dow korowal ɓaleejum ɓe moori mo.

Nda kuromje, korwal gotal ɗum fuɗɗama ɗum timminaka, koromje ɗum ɓe fiyata, be waɗata ha sudu roɓe ɗo joɗa ha dow be worɓe.

Dereke'en e ndottijo, ɓe tato ɓe ɗo seyi, ɗiɗo ɗo waati darooɗe gite ,gooto ɗo jogi waya haa caka maɓɓe, haa ɓaawo maɓɓe, ɓe fuu ɓe ɗo seyi.

Kofi jog manga be perpetoi guda tati, ɓe ɗo sigi ɗum ha dou tails. Ɓe ɗo naftira be kofiji ɗo ni ngam watugo jus, ɓe ɗo wata frut ha nder to a waɗi koɗo, sei a waddina mo be kofiji mai o yara.

Ɓiɗɗo debbo ɗo joɗi hokkiti ɓawo, oɗo mori morɗi boɗɗi ha hore mako. Sera mako nda noppi, nda yeri ha noppi mako.

Ɓiɗdo debbo, o do dari borni toggowol bongol. juuɗe maako be lalle gooto juɗee gooto do be sarka.

Mallumjo ɓe pukaraɓe mako be joɗi janga odo ɗari wanna be jawabi kamɓe bo ɓe do joɗi ɗuo koromje heɗita mo.

Debbo ɗo jooɗi, suddi gele maako boɗeejum. Oɗo haɓɓi adiiko ɓaleejum, waati yeri maako, oɗo jooɗi jogi buutol haa juuɗe maako, oɗo haɓda nyootugo. Debbo feere ɗo jooɗi haa ɓaawo maako suddi himar.

Baakuru ha nder taasawo, uniinga, be unaaka. Ɓe ɗo naftira be baakuru ngam nyaamuki, be waɗugo gus-gus.

Goɗɗo, o ɗo dari ha babal sana’a mako. O ɗo fiyi katako, nda lemuji ɗo hebbini ha dou katako, ha ɓaawo mako bo kankana on mauɗe-mauɗe, o ɗo dari sora, nda goɗɗo fere ɗo joɗi ha sera mako.

Korowal do bedo naftira be mai be do resa deftere ha do majum a wawan a mabbita deftere a resa ha do korowal do.

Lawol ɗum jamanu andiraɗum flai ova. Lawol ɗum jamanu andira ɗum flai ova kanjum on ɗo.

Lekki wi’ete ɗum nyt ɓeɗo naftira ɓe nystti ngam waɗugo lekki hunduko ɓeɗo cobba ɗum on to hunduko ɗo nawa.

Ɓingel gorko ɗo joɗi oɗo wati salla mako danejum oɗo paɗi paɗe bud danejum, oɗo wati riga mako oɗo wati blutit ha noppi mako juɗe mako be hunde juɗe ɓalejum ha ɓawo mako bo mayo on manga oɗo joɗi ha dou kole kole.

Leso be drowa be woldrop, ha nder sudu, danejum ɗo joɗi ni voɗugo. Ɓe ɗo naftira be woldrop ɗoni gam sigugo kare. Leso bo ɓe ɗo wala ha dau majum.

Worɓe e nanta roɓe woɓɓe joɗiɓe ɗo fiya bauɗi ndariɓe, bo ɗon woma ndariɓe ɗon ɓorni limse tutawal nijeria ha ɓalli maɓɓe.

Ɓiɓɓe leɗɗe, wi’etee ɗun furut, ɗo he’i haa nder tasowo. Ɓe ɗo waata madara haa dow. Ayaba, apul, kankana ɓe ɗo naftira bee maajum ni gam yarugo.

Biskit nyamugo wu'eteɗum piyo bilis kwali majum bolu be danejum ɓe ɗo naftira be biskit ni ngam nyamuki mauɓe be ɓikkon. ɓikkon ɗoyidi biskit sosai.

Chitta on hu’etedum kayan yaji keccum, da dum ɓe do ta’i jordum majum bo ɓe do u"ni ɓe naftira ɓe majum hawadugo shayi ɓe do waɗa takai ɓe majum ɓe do defira liddi ko kusel gam ta berka.

Biskit manga manga ɗo joɗi hababal sigugo majum ɓeɗo naftira be biskit ngam nyamugo mauɓe be ɓikkon pat ɗo nyama, ɓeɗo wanna ɓikkon ma hander basket dillida makaranta ngam nyama.

Nda derke en fijoɓe balon. Ɓeɗo nasta yaha ha filjirle ɓe fi jata . Ɓiɓɓe balon goto ɗo wati lumse zargina goto lumse ɓokko-ɓokko. Ɓe tato goto ɗo jugi ba,,

Hoore goɗdo, do hebbini be gaasa, gaasa baleejum o do waati yeri ha noppi maako da kine maako fu be yeri odo dari ɓari leggal.

Daddawa ndaɗumɗo ɗuɗɗum ɗo jooɗi ha nder tasowo, ɓeɗo naftira be daddawa ngam waɗuugo takai, ɓeɗo waaɗa haako ɓokko be daddawa, ɓeɗo waɗa haakoji ɗuɗɗum be daddawa. Daddawa ɗo veelna haako ɗo urna haako.

Unorɗu ɗo ɗari ha ɗow tire. beɗo naftira be majum gam unugo tattase. Beɗo una citta be majum beɗo una lalle. Beɗo una lekki be luttuɗum.

Yamdu ha ndar pilet jolof, ɓeɗo he’i ɗumbe kabej, ɓeɗo waɗi sos, be gortugal. hagefe majum bo ndiyam gora on ɗo joɗi

Ɓiɓɓe leɗɗe ɗo he’i ha nder pilet kankana, apul, lemu, be dukkuje sare, ɓe naftira be majum ngam nyamugo ɓeɗo waɗa furut be mai.

Babal nyamugo nyamɗuji kalakala. Nɗa goɗɗo ɗo joɗi be wannimo nyamɗu ha pilet. Oɗo sigi tasou hako ha sera mako. Koromje ɗo joɗi ha sera mako. Ɗebbo ɗo ɗari ha gefe mako.

Faa'nde ɗo va’ini ha dou hite. Ɓedo waɗa haako ha nder faa'nde majum. Hako liɗɗi be tattase do mati ha nder majum.

Gudel. wuderi ni ɓe ɗo naftira be mai haa suurungal, ɓe ɗo nyota ɗum ɓorna haa suurungal, haa bandu rowɓe.

Doya ɓe defi be bakuru uninga, be nyebbam ha nder plat naftira be majum ni gam nyamugo.

Soket kesum ha nder kwali majum ɓeɗo naftira be a dektoɗo ni ngam haurugo chaji waya be haura tv be majum ɓe woggira ayon.

Mase, maseni ɓeɗo naftora be mai ha nyamugo an nana beldum. Ɓeɗo naftora be mase gam nyamugo.

Koofi, koofiji, nda kofiji mauɗi ɗum ɓe jag, nda peppetel ɗo jooɗi ha nder tire, ɓe ɗo naftira be koofiji ɗo yargo cha’i, gaari, ndiyam ko nandi be majum.

Sabuluji on do jodi duddi, saabulu je yihugo be naftira be sabulu gam yiwugo be yiwa be sabulu bandu digga voda ura.

Jewe je watugo ha juɗe, danejum ɗo joɗi ha do leso ɓeɗo wata ngam paune roɓe.

Statan do jodi hadow kapet, be do naftora be mai ha tvi be lara ko duniya lesde wontiri statan.

Ɓingel debbo oɗo joɗi wailiti oɗo mori hore mako be gasa attacmen boɗejum oɗo haɓɓi hore mai.

Pali nyeɓɓam ɗidoi danejum ha bawo majum nyeɓɓamji on be urɗi nyeɓɓam ɗo ni ɓe ɗo naftira on ngam wujugo ha ɓandu ɓandu digga voɗa walta roɓe be worɓe pat ɗo huja nyeɓɓam.

O do dari hokkiti bawo, odo wati riga mako balewa, be salla vi’ete dum jens, odo padi pade mako, odo dari hado lawol.

Juɗe ɗeɓɓo oɗo jogi roɓa saɓulu, roɓa majum ɗo maɓɓi oɗo jogi ɓe juɗe mako, ɗa lalleya ha juɗe majum ɗo voji ni voɗugo.

Maakileewa, ɓe ɗo naftira bee may haa babal lamar koo ɓanngal koo laamu. Ɗum huunde on nyaamande.

Yonde saare. Get re daneejum, nda njaarendi ɗo rufi haa yonde saare, be nanta geene haa yonde saare mai.

Pali urdiji danejum ɗo sigi hababal jondi ma jum. ɓe naftira be urdi ngam fesugo ha ɓandu, roɓe be worɓe pat ɗo naftira be urdi, ɓe fesa haɓandu ura.

Koromje, babal on ɗo je ɓe fiyata koromje jamanu, ɓe bo stan be viyata. Stanji ɓe ɗo naftira be mai hacci eji ngam sigugo tibi, be dekoda, koromje ɓe ɗo silaɗi ha palo ngam faunuki sudu.

Leeso ɗo ve’iti, nda hore leeso majum manga launu majum ɓokko ɓokko nda filoji hado leso majum daneji.

Hoore leeso ɗo ɓaari haa ɓanndu wat-rop, ɓe ɗo naftira be wat-rop ni, haa resugo lumse labɗe be nyorooɗe bote wat-rop ni.

Getwa manga daneejum ha ɓandu saare, mahol saare majum juɗɗum bulok, ha yeeso majum bo geneeji on ɗo rufiti, ɓe ɗo naftira be get ngam nastugo be vurtugo saare.

Tattase boɗejum Choi, attarugu be tumatur, nda tingere ɗo rufiti be bascoje, ɓeɗo naftira be attarugu ɓe tattase ni ngam waɗugo hako, ɓeɗo wada jolof be majum, be defira taliya, bascoje bo ɓeɗo waɗa takai on be mai.

Lekki moɗe tekon wu’ete ɗum kano,n ɓe ɗo naftira be majum ngam nyauduki, to hore goɗɗo ɗo nawa ko ɗo nana famai bandu mako se o moɗa ngam hebugo ja.

Laagireeto moota ni ɗum ɗo wona haa yeeso moota, ɓe ɗo naftira bee may ɓe ɗo loowa ndiyam haa laagireeto mai daliila wulugo.

Fulawa bido naftora be fulawa ha sare gam faunugo sare fulawa bokko bokko pindi bodejum.

Yonde sare be get yelo ,hasera yonde mai da gene ɓoko boko ha yonde sare mai.

jude debbo o do jogi kabet da ledda ha les majum be do naftira bei majum ni gam he’uki nyama ha nder dan wake bedo ta’a nyama bannin ma

Ɓinngel gorko o ɗo dari hokkiti ɓaawo, o ɗo waati riiga maako ɓaleejum bee salla, o ɗo paɗi paɗe o ɗo waati ifneere o dilla haa sera laawol nda ci’eeji mawɗe~mawɗe bee dammugalji haa sera laawol.

Pellel sorugo tociji, lantaji kala-kala har be kalkuleto. Nda juuɗe goɗɗo o ɗo jogi toci be batir majum. Ɓe ɗo naftira be toci nii ngam haskugo haa babal nyimre.

Sudu moftorde ha himɓe moftata to ɓe waɗan lamar, nda koromje, nda teburje, yeso mai seɗɗa nda fanka ɗo dari.

Dereke'en fijoɓe balon ɓeɗo joɗi forti kosɗe goɗɗo ɗo nyobbi ɓeɗo ɓorni lumse yelo.

Juɗe goɗɗ oɗo wati sos juɗe nɗanejum. Oɗo jogi kalagaje ɗiɗi. Kalagaje ɗo ni. Beɗo naftira be majum on ngam faune. Robe be worbe pat ɗo wata ha juɗe. Woɓɓe ɗo naftira be majum ha tefugo bangal.

Ƴebbam je defugo hakoji haa nder gora wu’ete ɗum pawa oil ɗo maɓɓi, mabbo de majum girin. Ɓe ɗo naftira be majum ni ngam defugo haako, ɓe ɗo sa’a kusel, koi pat be majum.

Ɓikkoy worɓe, ɓe ɗo dari fija fijirle kosɗe, ɓe ɗo waati riigaji maɓɓe be sallaji maɓɓe, salla maajum yottay koppi, ɓe ɗo diwa fija.

yariji watugo hanoppi be sarkaji ɗo joɗi hado kapet, Ɓeɗo naftira be yari gam watugo ha noppi, Ɓedo wata sarka hadande gam faunugo.

Caagooji mannga mannga ha sera laabi, Caagooji dow bee les, ɓe ɗo sora hunndeeji kalaa kalaa. Ndaa Mootaaji, ɗo daddari ha yeeso Caago maajum, ndaa ɓinngel gorko peetel ɗo saala ha dow laawol.

Kula manga danejum ɗo maɓɓiti joɗi be takaire majum danejum ɓe naftira be maajum ngam watugo nyamdu ɓe wata ha nder kula ɓe maɓɓa haala ta fewa.

Adektooji, ɓe ɗo naftira be adekkto. Ɓe ɗo hawtira caaji waya, ɓe ɗo naftora Tiivi reediyo, be ko nanndi be maajum.

apul ɗo joɗi be gora njaram vieteɗum kok, ha gefe majum bo gora diyam on bedo sigi siwid, be dibino, be kusel haa leda haa gefe majum.

Dereke en fijoɓe balon be nanta debbo do hokka be sahu kofiiru, ɓiɓbe balon mai ɓe ɗo jaɓa.

Mbai ɗefinga ha nɗer tasow. Be bakoru uninga. Be ɗo sammini ha ɗow majum be nyebbam. Be ɗo naftira be mbaini ngam nyamugo. Beɗo wawa nyakka bannin. Nɗen be ɗo waɗa waina be majum.

Piirawal manga do dari ha pellel jarugo majum wi’etedum eyapot ɓe ɗo naftira be pirawal ni ngam nastugo yaha babal.

Ketilwa jamdi danejun ɗo mabbi nda ɓoggol majum ɓalejum, ketilni ɓeɗo naftira on ɓe haura ha hite gam ɓe dolla diyam goldum.

Debbo ɗo joɗi lara darugal hadow korwal, oɗo mori morɗi juɗɗi oɗo rufi gaasa haɓawo ɓeɗo haɓɓi gaasa majum be rooba.

Shàgo manga je sorugo karêji kala kala. Ŋda himɓe ɗo dari ɓeɗo sora sallaji, zaningadôji, rîgàji worɓe be roɓe.

Pellel sorugo nyebbamji urdi e ma luttudum, ha nder kwali fere bo ɗo joɗi wala kwali, ɓe ɗo naftira be nyebbamji ni ngam wujugo, urdi bo ɓe ɗo fesa ha ɓandu.

biɓbe jangirde ɓe ɗo joorɗi haa nder suudu jangirde mallumjo ɗo dari borni limse toggowol danejum o ɗo jangina ɓe ɓiɓbe jangirde ɗo jogi defte bee

Nyebbam, nyebbam wujuki ,ɓe ɗo wuja nyebbam haa ɓalli ngam ɗigga ,wooɗa, walta ,nafu nyebbam.

Ɓiɗdo debbo o ɗo joɗi haɓɓi dakwali mako, oɗo wati riga mako danejum, oɗo suddi gele mako ndiyam leddi, oɗo ardini platwa danejum be nyamdu ɗo he’i be salat, nda plet danejum fere ha gefe mako be taliya, be salat, o ɗo joɗi ardini jaramji ha goraji be kapetwa boɗewa.

Yonde saare, be dammugal manga daneejum haado laawol ɗon lambatu haa yeeso saare maajum be geene.

Ɓiɓɓe leɗɗe wi'etedum apul, ɓeɗo naftira be apul ngam nyamugo, boɗejum on nda ɗumɗo ɓe naftira be majum hawaɗugo salat, ɓeɗo waɗa jus be majum fu.

Juɗe ɓiɗdo debbo, o ɗo jogi jambaaki, ɓe ɗo naftira be jambaki ha hundugo, ngam faune rooɓe.

Taasaaje womasji, ɗum ɓe waata ta nyamdu ha nder, manga ɗo ɓe ɗo waata nyiri, peetel ɗo haako, yaake go ɓe ɗo waata gertooɗe ha nder, ɓe ɗo waata indomi, ɗo sa’a dooya be dankali fu wata ha nder.

Ɗereke’en ɓe nayo tato ɗo jodi goto polis do wati kare balejum ha ɓawo polis mai wodi kalandajo.

Indomi we’etedum shikin filevo da ɗum do ɗo hebbini ɓandu majum yelo on bodejum bedo naftira be indomi ni ngam ɗefugo nyama ɓe ɗo ɗefa indomi be koi haura nyama.

Ndotti'en ɓe ɗiɗo ɓe ɗo hofnira, goto ɗo liina goto deftere sedam mako nda polis ha ɓawo mawɗoojo ɗo dari.

Pellel sigugo omoji nda omoji ɗo hebbini, ɓe ɗo naftira be omo ngam ɓe lotta kare, ɓe laiɓa, himɓɓe fere ɗo naftira be majum ma ha yiwugo.

Sare, Sare be dammugal maunde penti danejum be tsata tsasta yonde daldal sare be gene ɓokko ɓokko.

Juɗe goɗɗo o ɗo jogi yari be sarka emazobe, nda zobe fere danejum ha juɗe mako, ha les juɗe mako kapetwa gasa gasa, ɓe ɗo naftira be yari be sarka ni ngam paune roɓe.

Juuɗe goɗɗo on, ɗo jogi sarka, be yeri, be kalagaare goldin kolo. Ɓe ɗo naftira be maajum ni, ngam fawnuki rowɓe on watata, ɓe waata sarka ha daande, yeri haa noppi, ɓe waata zoobe haa juuɗe.

Sabulu yiwugo ha nder kuwali, kuwali majum ɓandu mai yelo be danejum, ɓeɗo naftira be sabulu ngam yiwugo ɗo vo’ina ɓandu, ɓandu ɗigga walta.

Ɗum juuɗe neɗɗo ɗo jogi nyebbe kine bodeje be nanta ɓaleje, ɓe ɗo naftira be nyebbe ha waɗuki haako ngam himɓe nyama.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo jooɗi ,o ɗo waati riiga maako daneejum ,ɗon ɓokko ɓokko haa ɓanndu riiga maajum. O ɗo moori morɗi maako ni voɗugo, gaasa maako ɓalewa kurum ɓe ɗo moori mo, mordɗi perpetel morɗi maajum ɗo morli morli.

Debbo ɗo jogi hunde nyamugo wi’ete ɗum shawarma ɓeɗo naftira be majum ni ngam nyamugo ɓeɗo wada um be fulaawa ema luttuɗum.

Pellel sigugo defte wu’eteɗum laburari, ɓe ɗo naftira be defteji ni ngam jangugo, windugo, e ma luttuɗum.

Mahol saare juɗɗum, bulok ji maajum ni lope on, ɓe ɗo waɗi be siminti, doo maajum bo ɓaleejum on, nda gaadina juɗɗum ɓokko ɓokko haa doo mahol mai.

Leese ɗiɗi ɗo we’iti haa nde suudu, kala gootel, ndaa laabuleeji haa suudu maajum, nanta eesi, ɓe ɗo waala haa dow leese ni, ngam siwtugo.

Ɓiɗdo debbo oɗo dari fauni, hore mako laɓinga oɗo wati sarka cewɗum ha dande mako, oɗo wati riga mako wi'etedum sud be botin balejum ha bandu riga mai.

ha yase julurde da derakeen woɓbe do sala wobbe do dari ha daldal jolurde

Motawa manga ha do lawol da debbo ha sera be gele balejum ha sera kolta.

Toggowol ɓiɓɓe roɓe toggowol danewol e paune ɓalejum ha ɓanduma ngol roɓe ɗo naftora be mai ha ɓornuki.

Karas ɗo joɗi ha dou tebur. Ɓe do naftora be karas ha nyamugo, woɓɓe do naftora be mai ha nyamdu. Ɓedo defira nyamdu, a ƴakkan ɗum bo nonnon.

Dankali ɗo hebbini ha der bokiti danejum hu’eteɗum dankali nasara haɓawo boket majum ɗo rufi, ɓe naftira be dankali ɗo gam sa’ugo nyama ɓeɗo waɗa jolof majum fu.

Juuɗe debbo o ɗo jogi yari bee sarka ɓe ɗo naftira bee yari ɗo ni ngam waatugo ha noppi, sarka bo haa daande jey fawne rewɓe on

Deftere maunde wi’ete ɗum alkur'an ɓe ɗo naftira be kura'anu ngam jangugo ema luttu ɗum.

Ɓiɓɓe rowɓe ɗo ɓorni yunifomji maɓɓe kala gootel ɓe ɗo warta diga janngirde ɓe ɗo waati himarji maɓɓe ɓe ɗo paɗɗi paɗe feere boo walaa paɗe haa kosɗe maɓɓe ɓe ɗo dilla haa dow laawol.

"Ɓikkoi fijirle" be timmini fijirle be nyami nɗa ɗum bo ɓe hokki be chahu oɗo jogi sahu man ha juɗe mako ngam hollugo sewo dado bo be wanni mo hadande ɓeɗo wada irum ɗo ha dande on mo ayi be man fu ɗo holla ma alama o waɗi nasara ku.

Korwal, korwal ɓe ɗo naftira be mai ngam joɗugo. Ɓe ɗo fauni ngal faune boɗejum be nanta ɓaleejum be danejum ha ɓandu.

Yeri yeri kala tati. Ɗo ɗum yeri on be sarqa, ɗobo yeri be sarqa be halagare be jawe, ɗobo yeri be sarqa be halagare. Ɗo naftora be yeri be sarqa ha noppi roɓe, ɓeɗo faunora be majum.

Boju be do naftora be boju ha nyamuki ,wobbe don nyama wobbe wala nyama boju.

Hore leeso. leeso be do naftira be mangu ha waluki. To goɗɗo somi wawan va’a leeso wala. Kanju ɓe naftirta be leeso.

Yari on be sarka ha kwali majum, yari majum daneejum. Ɓe naftira be yari ni ngam faune. rooɓe on ɗo wata yari, ɓe wata yari ha noppi, sarka ha dannde.

"Kuytaje" ɓeɗo naftora be kuytaaje woɓɓe ɗo he'an waata tingeje, nyebbam bakuru woɓɓe ɗon nyama non non kuytaje ni ɓeɗo naftira be majum ha.

Leeso ha sudu ngo ɗo we’iti be katifa ha dou maago sera maago nda durowa ha sera leeso mai.

Nyiri marori, be hako bodejum be liɗɗi hado majum bedo wati dum ha under tek awe danejum do joɗi ha dou kapet boɗejum ɓeɗo naftira be nyamtu majum ngam nyamugo.

"Keke" keke nyatugo ɓe ɗo naftira be keke ni ha nyautugo lumse. Lumse worɓe e roɓe ɓe ɗo naftira be keke nda garaji ha ɗow mai garaji ɗanejum.

Ɗo lemuje, lemun zaqi be nanta lemun tsami, ha nder Pilet nonde danejum. Kanju'on ha ɗo joɗi ha nder.

Pellel nyamugo maanga. Nɗa koronje ɗo hebbini ha bbabal majum kofiji peletji ha dau tebol. Himbeji ɗo wara mofta nyama, yara ko be yidi pat ha babal majum.

Taso samira do mabbi be mabbode majum, da fanka do dari hasira fanka balejum.

Saare ni woɗugo maadi zamanu nda fulawaji ɗiɗi ha yonde saare majum, ha gefe majum bo dammugal ndiyam leddi, nda esi danejum ha ɓandu mahol majum.

Hore ɓingel ɗeɓɓo ɗo mori ni woɗugo ,oɗo ɗari maɓɓi gite mako wati yeri mako gasa mako ɗo rufiti ɓe morɗi.

Moɗeteki hu’eteɗum salbutamol ha der kwali majum. Be ɗo naftira be majum ngam nyaunɗuki nyau asma. Be ɗo tawa ɗum ha kemisji ko ha asbiti.

Ɓiɓɓe leɗɗe leemu, ɓiɓɓe leɗɗe ɓe ɗo naftora be leemu, ɓe ɗo yara, ɓiɓɓe leɗɗe on ko ɓe naftorta be man.

ɓiɗdo debbo do jodi, odo safiti hore mako gasa mako balewa kurum, odo mabbi yeso mako be gygoy wu’etedum imoji odo wati riga mako

Wamde ɗo vawi wamde be kare

Juɗe goɗɗo ɗo jogi fandu nyebbam, ɓeɗo naftira be nyebbam ni, ngam wujugo ha ɓandu, ɓewuja nyebbam habandu voɗa ɗigga ɗelkita.

Koltawa mannga ɗo we’iti. Mootaaji bee keekeji ɗo saala, ndaa moota feere manga ha dow laawol. Ha sera ɗo bo goɗɗo on oɗo dilla, oɗo waati gaare maako daneejum oɗo waati hufneere oɗo faɗɗi pade ɓaleejum.

Sare maunde: Pentiru danejum, kwano boɗejum, nda ɓiɓɓe Adama'en nayo. tato ɗo dari, goto do turi.

Marori be vi'ata ɓasmantic rise ɓe ɗo soradi ha shagoji maudi maudi ɓe ɗo naftira be marori man on ngam ɗefugo ha sare ɓe ɗo wada jolof be man ɓe ɗo wada rise an sitew be man be ko lutti.

Chebur, manjagara, bano, kotlas ɓeɗo naftora ɓe mai ha vowuki ha saare ko laabi ɓe bofta b ɓe yaɓe rufa ha jiddeje.

"Ɓidɗo debbo" o'vurti diga sare oɗo dilla oɗo wati riga mako be sallah on joki boru balejum ha jude mako paɗi pade mako bodejum oɗo wati agugo ha jude mako dammugal sare majum danejum on penti sare majum ma danejum be bokko bokko.

Fulawa be suga be bota ɗo joɗi ha nder leddaji ɓalejum. Ɓeɗo naftira be majum ngam waɗugo cim-cim nyamuki.

Hundeji nyaamugo wu’eteɗum mit payp. Mit pay ni ɓe ɗo waɗa on be fulawa, tattase, kusel, magi, e ma luttuɗum, ɓe ɗo waɗani kam nyaamugo on.

Tamseere, ɓe sa’i nde be nyebbam boɗeejam, ɓe rufi tingeje ha do mai be nanta tumatur, be he’i tingeje be nanta tomator ha do tamsere mai.

Himbeji ɗo ɗari ha babal nastugo motaji ya ha babal. Be ɗo mabbiti but mota be ɗo habɗa watugo akwatiji be bakoji mabbe ngam waɗugo jahangal.

Tasaje nyamruɗe nonde danejum be zarigina. Debbo ɗo jogi tasaje mai ha juɗe mako.

Basket, basket guda tati, ɓeɗo naftora be mai ha watugo lumse, to a yidi bo a watan nyamdu ha nder a joga a yada ko asibiti, ko a hokka goɗɗo sadaka.

Ɓiɗdo debbo o ɗo joɗi, fauni, dasi geram. Oɗo wati gasa gite, oɗo wati jambaki mako, oɗo mori morɗi mako, rufi ha ɓawo. Oɗo wati yeri mako be sarka .

Yonde sare, dammugal yonde be penti sare mai danejum, be nonde bula zarginawa.

Biskit be cokulet ɗo hauri ɗuɗɗum kala gotel ha babal sigugo, be ɗo naftira be biskit ni gam nyamugo, robe, worbe, bikkoi pat ɗo nyama biskit.

Ɓingel debbo oɗo dari fauni oɗo takki lalle nda jawe ɗiɗi ha juɗe, nda kalagaje bo ha juɗe mako.

Ɓiɓbe jangirde be mallu'en ɗiɗo ha caka maɓɓe, ɗum fukaraɓe be mallu'en maɓɓe ɓe ɗo jooɗi ha dou koromje.

Njareteeɗam ɗuɗɗi, ɗo jooɗi ha babal jonde majam. Fere ha nder kwaali fere bo ha nder Gora ɓe ɗo naftira ɓe njarateɗam ɗo ni ngam yarugo on. Ɓe ɗo tawa ha sare, ma bo ha ofise ji.

Mota manga danejum ɗo dari ha nder loope hasera majum bo leɗɗe on ɓokko-ɓokko ɗo vagi, ɓeɗo naftira be mota ngam nastugo yaha babal.

Motaru manga himɓeji ɗo Jojo ɗi ha nder majum, sit majum ɓalejum be yelo, ɓe ɗo naftira be mota ni ngam yahugo babal.

Kuulaji watugo nyamdu guda tati, manga be petel. Ɓe ɗo naftara be kuulaji ni ngam waatugo nyiiri taliya e ma luttuɗum.

Karefaune ɓiɓberoɓe ,bedo naftora be kare faune ha bandu gam be ura.

Pellel on, ɓe ɗo fauni ɗum be flawaji ɓokko-bokko, be flawa boɗeejum perpetel. Ha caka majum bo, gene on ɓokko-ɓokko, ɗo rufi ha babal maajum. Flawaji ɗoni ɓe ɗo naftira on ha ci’eji, ma bo ha ofisji ngam faunugo babal maajum vooɗa.

Nyebbam watuki ha hunduko, ndaɗum ɗo kala kala ɓe ɗo maɓɓi be maɓɓoode. Ha mabboode majum ɓiɓɓe leɗɗe on wi’ete dum apple. Ɓe ɗo zani ɗum, ha les majum bo geene on bokko bokko. Nyebbam ɗooni ɓe do naftira on ngam watuki ha hunduko.

Juuɗe ɓiɗdo debbo, be lalle haa dow, o ɗo hoosi tamseje. Ɓeɗo naftira be tamseje ha nyaamuki.

Ɓiɓɓe jangirde ɓe ɗo fija. Woɓɓe e'limse daneje, woɓɓe limse ɓaleje.

Tattase on keccum, ɓandu majum ɓokko ɓokko, tattase ɗoni ɓeɗo naftira on gam wadugo jolof, ɓe ɗo he’a waɗa kosulo be majum, ɓe ɗo waɗa jolof be mai.

Gortoɗe, gortoɗe sare, cofal be asugumri, gortoɗe ɓeɗo naftora be hirsa, ɓe defa, ɓe nangan ɓe sora.

Yonde sare, sare wonde begedre ɓalere ha yasi sare mai, nda leddi ɗo jugi ha yonde sare mai, pentiru sare mai ni ɓalere.

Deftere be juɗe, juɗe do, ɗon sappa, on bindi je be vindi ha deftere do, yake go to goɗɗo jangan a tawan odo Holl a ɗum bannin be koli, ngam o hefta ha to odari, en ɗo janga deftebo ngam famuki ko woni ha nder.

Saare dammugal yonde sare, get ɓaleejum. Yonde mai nde ɗo maɓɓi. Amma get yonde sare mai ɗum ɓaleejum on.

Karas, karas ni, sera karas ndaa kukumba ɓe ɗo naftira bee karas ha nyaamugo bo ɓe ɗo nyakka ɗum. Bo ɓe ɗo setta defira nyamdu bee karas mai.

Palo manga, wonde, koromje ɗo joɗi ha palo majum. Nda labuleji majum ni voɗugo, silva be danejum, esi ɗo ha dou mahol, gorko ɗo dari oɗo wati riga mako be salla oɗo turni hore.

Mangoroji ɗuɗɗe ɗo joɗi nda hako ha les majum, mangoro ɓe ɗo naftira on gam nyamugo ɓe ɗo waɗa frud be majum hako majum ɗum lekki on.

Soketju ɗudde ha nder kwali majum kese pul do jodi ,be donaftira be majum ni gam haurugo ha bandu hite on be hauracaji waya be haura tv be majum be do kunna fanka be majum.

Ayaba ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum en nyamata haci’eji men, yake go’en ɗo naftira be ayaba ngam waɗugo jaratedlɗan fere-fere be majum, ɓe ɗo sora ayaba ha lumo mabo ha shagoji ma bo ha babal filuji fere fere.

Soketji ɗuɗɗe ɗo joɗi ha ɗou ɓaranɗa, ɓe ɗo naftira ɓe soket ɗoni ngam haurugo chaji waya computa Tv ema luttuɗum.

Juuɗe ɗo jogi faandu urdi, ha dow teebur, ndaa woya ha sera, ndaa paali ndiyam ɗi ɗiɗi.

Riiga ɓiɓɓe rooɓe. Ɓe ɗo pawni riiga may darni haa kommbi ''sign-board'' penti daneejum.

"Lingu" lingu ɓeɗo naftora be lingu ni beɗo nyama ngu, ndangu ngu kecchum ɓeɗo vo'itina ngu, ɓeɗo naftora be liɗɗi ha nyaman.

Pilet ni woɗugo ɗo joɗi danejum. Nda hoto debbo hacchaka majum be fulawa fulawa, beɗo naftira be majum ngam nyamugo.

Ged sare balewa manga, sare doni ɓe mahi ɗum madi jamanu, dako be vi’ata intarlog intalocales ha les man hedi geddo be maɓɓittanta ba’an tedi nasta nder sare man, sare babal on dum en jodata ha nder.

Kare faune ɗum rooɓe naftorta be majum, ɓeɗo wuja ha yeso ni ɓe fauna ɓe woɗa yeso woɗa.

Nyiiri maarori, ɓe ɗo sigi ɗum ha nder tire danejum, ha taasawo gotel bo nyebbe definga, nda taasawo fere be haako boɗejum be kusel, nda planten ha sera. Ɓe ɗo naftira ni ngam nyaamugo.

Ketl jamdi ɗo joɗi ha dow katako juɗe ketil majum bo, ɓalejum on. Ɓe ɗo naftira be ketil ngam haurugo ha hite on wulna ndiyam gulɗum.

Ɓiɓɓe leɗɗe wi’eteeɗum frut, ɓe naftira be lemu, ayaba, kankana, abarba, ngam ɓe waɗa frut. Ndaa ɗum ɓe ɗo hauri frut maajum ha nder taasawo, ɓe ɗo waati madara jilli ɗum.

Makaranta maanga marɗum ngebe ɗiɗi. Penti majum ni yeloo on. jamdiji majum bokko-bokko. Ɗammugal makaranta majum be windoji majum ma bokko-bokko on.

Suudu jannguki vi’eteeɗum layburari, defteji ɗo hebbini haa nder layburari, ɓe ɗo naftira be maajum ni, ngam janngugo.

Shaguwal manga je sorugo hundeji fere-fere, ɓe ɗo sora jus, diyam, koronge, nda mopa hayasi chago majum e ma luttuɗum.

Ɗo shagoru maundu ɗum ɓe sorata. Ɓeɗo naftira be shago ha soduki kare fere-fere. Yeeso shagoru mai nda motawa ɓalewa nga ɗo dari ha ton.

Bob. Bob ni ɓe ɗo naftira be mai ha watugu ha sudu, ko ha sare, ko baranda, ko dessudu, ɗo hokka jairi yite.

Nda na'ura zamanu wi’ete ɗum AC. Manga-manga ɓe petel-petel. Ɓeɗo naftira be AC ngam fe’unugo babal, ɓeɗo haura ɗum ha hite se be kunna AC ɓeɗo tawa AC ha ci’eji be ha office.

Rewɓe, ɗon jooɗi sa'nya, daage bali, gooto ɗon vawi bingel haa ɓawo, gooto o vawai, ɓeɗon forti kosɗe sanya daage bali.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jogi jambaki ɗo faunora be mai ha hunduko mako, wato oɗo jogi jambaki wogga ha hunduko mako.

Saare be dagali ha yonde, dammugal ɗo maɓɓiti be mashin kosɗe ɗiɗi ha sera sare mai.

Jarateeɗam haa nder kuwaliji daneeejum, ɗo maɓɓi ɓe ɗo sigi ɗum, haa babal sigugo maajum. Haa ɓaawo maajum may, jarateeɗam on. Ɓe ɗo naftira be maajum, ndiyam yarugo, ɓe ɗo tawa ɗum haa ofisji, maabo haa saare, to a waɗi koɗo sey a hokkamo, jarateeɗam o yaran.

Firijiiwa mannga guda tati, ɓe ɗo naftira be firij ni ngam fewnuki ndiyam, juus , ɓe ɗo siga nyamnduma haa nder maajum to ɓe yiɗa vonna.